Bano bali babantu abali kulya bulamu kulubega lwe gamezi. Balala balikwisuba balala bagonele balala balikwinyaya balala bikaale kumabale agalilanile ni gamezi.

Mushibanga mwesi tsingudo tsakananila mushibanga mwesi tsingudo tsakananila obata khunyala khwalanga khuri mumakutano mwe tsingudo.

Eneno eli etsolo eyemukhitsali yefana nga umundu etsi khuranga khuri engukye, ekyendela khubitsaala ni khuloba, tsayi ebonekha yi'hambile khubitsaala khungaki, eri khulya khumusuru

Unono ali umwana wengana mutwela ari khurambisa ishuma shenamakesi khuba nga akholelakho ibindu byewe ate ne khukhwimbisilakho kimyenya.

Hano umukhulu uwekhamaje oba tawe umurangilisi uwebasilikhale alikhu lambulakho basilikhale bewe

Zino zili zinsolo iziba mushisaali zaleya bigele, zindeyi bigele zaba ni gamagosi gamaleyi gamene zesi kulanga kuti zitiga

Uno ali umusani, sisinza sho umusani, naye wakwarire iye kala imbesemu mumabeka, no'mwene ali umusani umumali, ali ne litsune khumurwe, ari nga wamulolelele ali nga umufugi uwe pikipiki oba e'gaali nenga alolelele isi ali khutsa iburangisi.

Umusani wekhaale khundulo khwe lulutsi nga ali khurambisa kumulobo obatawe imono nga akana khukhwesa obata khuloba tsingeni.

Shibala she kimisala kyesi abandu babyala busa ate nga babandu abene sebamenyawo tta, shisali shesi babandu abene babyala busa nga abene sebamenyawo tta.

Umusubuzi ukulisa bitungulu khamatunda khulugudo bilala wasutilekhwibekha bilala wahambile mungono bona ibrangisi wayo iliyo imotokha ni khudulo ilikho ipichipichi ilikhutima onono abana bakulisile ibinu khulukuto khubalanga kuri mutembeyis

Hasi iliyo kametsi khunulo iliyo kimisaala bawakha i'langi iwaanga nenga khungaki khuno ili lilyato barelekho kimilobo kili khuwentsa tsingeni.

Shisali shesi ba'bandu babene babyala busa kimisala kyatsowa ate nga nabo abene bamenya wo, bona nga ano bayombekha tsi'nzu isi abandu bano bamenya nenga shibala shabwe nisho kimisala kyo'ngene.

uno ali umusani oba umuhasi usona tsingubo hushalani aburangisi wabihawo chimitalisa chesi alusamu husuna tsingubo muhono mwewe awambile luhoba lwesi arambisa hupimila tsingubo nowahala amala wasona

umuhasi wahambile humuka iye tsibiha kamabele tsibiha tsisuta busela tsisuta inguli tsisuta ni bindu ibindi ilimu nikametsi kene

i'ndongo i'si bandu ba'rambisaka ha'leho hu'hupa ni hu'shina nga bemba kyi'myenya ba'kyibihila a'hwo mu'ndongo

Unono ali umubumbi, umuntu ubumba ibindu khurura mubintu nga liloba ari umubumbi bona abumbile bona shikombe obatawe kumukepe obata khushilanga khuri shiyi khukhwama muliloba, biyi, byesi babandu batayi balila tsakilamo.

Mukhatale mukhatale mwesi bakulisila tsingubo tsikofila nitsibaga mukhatale mwesi bakulisila tsingubo tsikhofila ni tsibaga ni bindu ebindi

Tsino tsisolo tse'mukisala etsi balanga bari zikitsi, zikitsi tsino tsifanana ni zimbusi zetsi kubaya ingo zili kikuka kitwela hari jila obona abandu balala bagosasa bambasa bati eyi imbutsi, naye eri embutsi ta, nenga eri ekitsi iziba mukitsaali.

Shino shitima shesi khulanga khuri iturakita shili khuramba kumulimo kwekutima mubunyasi shikhale bunyasi hamala bwoma shakobola shabwaka kyimisiko kyebunyasi bwesi khulanga khuri bwa bubwomu bwesi tsingafu tsilya mumbukha yebisela byekumumu

Ineno ili inzushi yakeniyile shimuli kutsya kuenza kutsamo mushimuli mwo itse irukemo bubushi.

Isolo imenya mukyisali isi balanga bari ingukye yarura bufumbwe ili mukhisali yasitamile

Basani bekhale khumato nga balikhurambisa kimikango kye kamato khuwuba kametsi kamato kanyalise khutsa iburangisi isi balikhuna khutsa.

Lilisayilo lyesi babandu bbe sayilomo nga lili lye gorofa bayombekha eyi ni neyi baramo kumusalaba hakari khunduro igorofa khunduro igorofa khumusaraba hakari